hayssa bolla taass bettishe deizayssi issi bolla asati uttirinne sibseba bolla deizayssa daanakosona etappe sinta bakara xarapheezides xarapheeza bolla qasseka ajenda malatizayssi mastawusha dagsara daanatizayssi dees taylanderaha tikkades in poolisekaeta giddon deesikko federaale poolisekka des macanne adde gidiri walakan utti uttirosona

Hayssa bolla tabe ashe deizayssi intehargesi iibire deeesikko yaagizayssanne dumma dumma quma qommotanne ayfi ayfe kifileta muuze apile daabbokka beettishe dees haylande bolla kaybakko deees qasseka timatimekka beettishe desikko heyssa shamiri hayssa gelisite inteharges ibire deees yaagizayssa gelisite yaagizayssa be ashe daysskko.